Abasaadha mukaaga, bavaile empale nhimpi. Ababiri bataileku enkoofira. Bagemye akatimba akavuba mungalo dhaibwe. Era nga bali kukasika, bali kaiza ku luuyi oluziraku nhandha, okukatoola mu nhandha.

Abantu bangyi bali kutambulira mu kifo kino. Abebigere, aba pikipiki, nh'amamotoka gali kubita mu luguudho luno. Engoye edh'ebiteteeyi nhe edh'empale badhitimbye ghaigulu. Era abantu bali agho baidhwile mu katale. Oluuyi luno luliku enhumba edhili kuzimbibwa edhilaga nga dha kalina. N'oluuyi lunho lwonha lukaaliku ebiziimbe ebikaali kugha.

Embogo dhiri kunhwa maadhi. Embogo dhinho dha kitakataka dhirinha agayiga agamanhi era emitwe gya dho egye mberi ne dhiri mumadhi dhiri kunhwa

Omusaadha ali ku silingisa gaali. Availe e saati eya kitakataka,.nh'empale ya bululu. Egaali ye eliku ekufulu eyokusiba mu gaali mu makono gaayo. Ali kubita mu katale. Mulimu ebintu bingyi, nulimu nh'abantu. Abaana bamulingiliire ng'ali ku silingisa gaali ye.

Abaana basatu bemereire nga basanhufu omulenzi nga amwenye nha maino nga gali kungulu, omukono ogundhi gugemye mu nkoto yo mughala, omukono ogundhi nga gugemye omupira omupira nga gwakisitaka. Omughala onho alinha ekiteteyi kiliku akabonhero akakyenvu nga era einhuma ghaibwe eyemereire yo omwana oghundhi nga avaire omudhoozi gwa bululu.